Mindfulness and meditation get plenty role wen e come to bele because e fit help woman to amnge stress, to dey calm and even improve her physical health. You no, pregnancy no be small tin and e fit bring a lot of chenges for woman bodi and mind, somtimes, the stress and wori for pregnancy fit cause serious emotional wahala for woman but you see, mindfulness and meditation go help woman wey get bele balance the stress and improve her wellbeing. Mindfulness na wen pesin dey aware of the present of wetin dey happen na-na-na of the present moment, e no get wori about wetin don happen before and wetin go happen tomoro and mindfulness fit help woman dey calm, and reduce the stress wey fit come from the far of sey ahhhhh! I get bele, I wan bon pikin. Wen woman dey practice mindfulnes, e dey helep am to sabi wen her bodi dey do am one-kind, one-kind, wetin she dey tink and how she dey take react to the change wey dey happen for her bodi. Dis kind awareness na in go help woman wey get bele sabi to mange any bein or emotional wahala wey dey come with sey she get bele. Meditation na anoda tin wey dey help give woman wey get bele the chance to relax, to clear her mind and make her mind dey for how she dey take brith.somtime all the changes wey dey hapn wen woman get bele e fit make woman everitin go just, everi tin go [hissing] everi tin e dey do am one-kind, one kind but you see meditation, e go help her relax her mind and her bodi. The practice fit reduce her strength level as de take tink-tink and e fit help am put her mind for sweet sweet tin. If woman get time for hersef everi day, she go fit reduce stress, she go sleep beta sleep and her bodi go dey coole. fisicali, mindfulness and meditation dey help woman with the wahala, the discomfort wey dey come with pregnancy, you no sey woman get bele, bodi go dey bite am, bak go dey pain am, she no go even sabi as dem dey do am sometimes. But you see mindfuiiness and meditation go help am wey be sey all dis kind wahala no go too dey wori am, wey go dey too quik tire, her bck no go pain her, she no go dey get headache everitime, she go fit sabi as she go take mage her bodi, manage the whole stress and wahala wey come with sey she kari bele. Her body go dey yorning]she go fit use da one take relax her muscle. If woman dey always-always practice how to dey take…………?or meditate, wen e reach time to bon pikin, e go help am we-well o and even durin the time wey she kari the bele, e go dey make stress dey comot for her bodi, e go dey allow blood dey work for her bodi well and e go dey even help am sleep beta sleep wen night rich. Be cause you no sey as bele dey pain you, to sleep go dey hard but if woman dey practice mindfulness and meditation, she go dey sleep correct beta sleep wen night reach. because You no sey as bele dey big, to sleep go dey hard but if woman dey practice mindfulness and meditation, she go dey sleep correct beta sleep for night. Wen e rich as woman dey take feel, wey wetin oyibo dey call emotional feelins, meditation and mindfulness dey help woman dey always dey hapi, e no go dey tink bad-bad tin, her mind go dey always tink beta-beta tin, she go just dey tink, eh, wen I kari my pikin for hand, she no go tink, ehhhhh, make dis pikin no die for my bele um her mind go just dey positive and she no go dey get fear sey, ehh, somtin fit go rong wen she dey bon. Because pregnancy dey make woman dey get som kind tink-tink, na from fear wey she dey feel. Especially woman wey neva kari bele before, she neva bon before. And e fit make dem just dey wori, make bodi bite dem. But mindfulness and meditation dey help woman sabi sey ok, na dis tindey my mind, I too dey tink-tink sey somtin go do my pikin and dat way, she go fit correct dat kind bad-bad thought comot for her bodi. Women wey be sey di abele wey dem kari dey very difficult and na bele wey doctor don tell am sey, ahhhh, madam you go dey carefull anytin fit happen o, mindfulness and meditation go helep dat kind woman manage her stress, e go help am reduce all dos ye-ye, ye-ye stress hormone and both the mama and pikingo dey alright. Because the…? If woman get beta health, wey be sey mentali her health dey ok, the bebi wey dey for bele go dey grow, dey fit dey grow well, e go dey strong notin go do am. So mindfulness and meditation na gud way wey pregnant woman,…………? woman wey kari bele fit take sopot her emotional and fisical wellbeing. If woman fit dey practice mindfulness and meditation everi- day, everi day, her mind go dey at peace, her bodi go strong kakaraka and she go dey prepare for the time wey she go born her pikin.